Umusenyi uri imbere y'inzu zifise ibihome bikozwe mu matafari izunzu zikaba zifise inkingi z'urwuma gusizweko iranga ryirabura.

Inzu isizwe irangi ryera ifise n'ibitambara bifuka amadirisha bikingiye izuba bifise irangi ry'ubururu iyo nzu ikaba irimwo ibitanda n'ububati bwa kijambere.

Utwatsi dutonze mu mirongo itandatu, harimwo n'ibiti bigufi, birebire, n'ibirebire cane, iruhande y'ivyo biti hariho inzu ndende ifise inkingi zera.

Isohoko ry'amazi ritobonya bapfumeramo canke bakarabiramo canke banywira ko amazi rifashe ku ruhome rukozwe n'amatafari iruhande y'ugo ruhome hari akantu gashikana amazi mejosohoko gafise irange ry'ubururu.